Hwana hunokosheswa pashi penyika yeshe, ngahuendewo kuzvikora zvemazera ahwo huri hudoodori, kuti ndxondo dzakona dzibatwe dzichalkatsonga, dzisati dzakomba. Dzikone kutende chikora.

Vana vadodori vanokosha yaambo mukati mwekupona ngativatore tovaendesa kuzvikora zvavo kuitire kuti vafunde ndxondo dzavo dzichakathamba ,dzazokomba zviyani zvinonesa.

Madzimai akabaashinga yaamho. Madzimai anokone kutsengerera. Mushando wekugara wehwana hutootori hwakawanda unonesa yaamho ngekuti kamwe nakamwe kanenge keitofunga zvakona. Hwana ngahufunde huchakatsonga kuitira kuti huzoitawo vatungamiri vemangwani.

Kuti utori mudzidzisi wehwana hudodori unosisa ngatei utoriwo mwana mudodori ndokuti zvidakadze hwana hunofunda nemitambe veiburukuta pashi kukombidza kuti huri kuyaiya nekunakirwa nezvaunoita.

Mudzidzisi we hwana hudodori unosise kutoite zviro zvinodakadza kuti hudakare huzorambe hweiuye kuchikorayo hwana hunode kufundiswa hwakatsonga naabereki munosunturikawo bwana hwaende kuzvikora zviya mwotosara mweishande mishando yenyu.

Hwana hwakabai kosha yambo huno sise ku ngwaririka peshe pe hunonga huri nesuwo ngati endese hwana ku zvikora zvahwo tisati atina mare kanoziyei ngekuti kanode kubatwa ndxondo dzakona dzichaka tamba nesuwo petino sarawo pa muzi toto shandawo mishando yedu taka sunduruka.

Hwana hunonakirwa maningi pahunoende kuzvikora zviya hweiende kobusa kuti hutouya kuzvikora ngahubuse ngekuti nguwa imweni kwekunonga kabva kanyiyo kunonga kusina chiro hino kakuchikora kanotombobva karyawo zvinopisha.

Hwana hunoda kubusa maningi ukatokapa zvekurla zviyani kanodakara akazomboiyarwi kuende kuchikora nguwa imweni unyari mugovera zviya kanotobvunza mai kuti anyamashi kuchikora ere ngekuda kundobusa zvinenge zveinaka zvekuchikora.

Kuzvikora zvedzasi hwehwana hudodori votoshandisavo peyani nemuchini kuti hukure hwaka sukike ndxondo dzakona. Kuitire kuti pahuunozoende kwezvinonga zvishandiswa hauzozvitxi zvimatuluzi zveshe.

Vana vanode kudzidziswa vachakatsonga, ndxondo dzavo dzichakatamba adzisizi kukomba kuitangateyi idima ratoite nekutsemukira. Ngazviite kuti muntu wese aendese mwana wake kuchikoro, azoitawo ndxondo dzinoshanda nendaramo yakanaka.

Hwana ngaubatwe huchakatsonga vadzidzisi veihudzidzisa nemiketo yeshe inonga yeidiva kuita pazvikora nemunyika. Hunokura hweitozviziya ngekuti ndiho hwatungamiri hwemangwani.

Zvikora zvehwana zvinombade kunasirira yambo kuti zviite zvehunoda hwana. Hwana hunoshanja yambo hino zvikora zvakona zvinoda kutobeka ngesimbi kuti husazoendxahweibuda mumbatso yahunofunda.

Kuende kuzvikora haikotatiche mabhuku kwega. Vana vanonga veitodakara yaamho. Kunenge kune mitambo inenge ichiitwa inoita kuti vasunturike inyambori midzuwe, kunyambori kutambe marekodhi zvinoita kuti ndxondo dzawo dzisunturuke.

Zvikora zvobaakwa zvakaite midhadhadha ,zvakawandisa mbatso dzakhona dzekufundira ngekuti vana mazuwaano ,vari kubaabarwa vakawanda ungatei hwana hwehochi, hweichigidhe kuende kofunda ngekuti ndikwo kune ndaramo yakanaka.

Kuchikora kwakanaka yaambho. Zvichikora zvevana vadodori, nguva yendhani vana vanouya vakabaawandisa yaambho. Madzidzisi vorotama pekuvabeka. Ngapavakwe ngezvimbatso zvimweni zvemapuranga ,zvemimbiti kuti vana vapindemo vasanaiwa ngemvura nemututu usavathetheredza.

Zvikora zvakabaanaka yaambo kuti zvinge zviriyo vana vafunde. Zvimweni zvikora peya zvinotodhibanisa zvevana vadoodori nezvevati kurei. Kuitire kuti vasazopedze mukuwo veiende kumweni vootouyazve kuzvikora vohamba ngehundumure kubva kanyi kwavo.

Zvikora zvakanaka yaambo zvakawakwa nyika dzeshe dzeshe kutire vana vaende kofundawo vachiri vadodori ngekuti zvinonzi vabatei nxondo dzawo dzakachatamba kuitira kuti vazoitewo ndaramo yakanaka.

Vanthu vakatozoona kuti zvezvikora ndozvakatonaka ngekuti nhaka iri pashi penyika inoiyi ngeye kutofundisa mwana. Vamweni votovakawo nezvikora zvawo kuti vatoone mare kubva kune vanthu. Zvimweni ngezve hurumende, zvinongati zvakati dzakireiwo mitengo yakhona.

Kuti vana vasazokukanganwa zviyani kana kunyambori kuende kuchikora aazokuriyarwi ngendaa yekuti unenge apuwe chekurya vamweni vana vanobve kuretu vasine nechekurya hino zvikora zvikape vana zvekurya vanozvionza nevanonga vakagare kanyi votozoona votouyawo.

Zvikora zve ana adodori zvaka kura yambo ngekuti vana adodori vanouye ku chikora vanonga veitoite yeku manikidzwa nge abereki nguva imweni kuti vaende ko fundawo zvinoite vandani ngekuti dzidzo ndo ndaka yausiye na usiye.

Vana vonoda kubata vachakatsonga yambo kuvaendesa kuzvikora kuite kuti ndxondo dzavo dzibatwe dzichakatamba dzisazo komba zviyani hazodi nechikora chakona kubeni chikora ndondaka huru.

Usapedze mukuwo weigare pamuzi nehwana hwana ngahuyende kuzvikora kune humweni hwawo kuti huno tamba hweifunda nendxondo dzakhona dzitojaire kufunda ngekuti dzidzo ndiyo yatosara yega pashi penyika ineyi.

Kuzvikora zvepashi-pashi zviyani kunoende hwana hudodori Kunosise kubekwa nepekunyorera pamarukumbati kuitire kuti vana vazozviona, mwana umweni unokona kufunda ngekuona akazviona otokona.

Vana vari muzvikoro zviya kutofunde kunasirewo zviro zvintani zvanga zvisingambonasirwi kudhaya zvakaita semovha zveshe izvi zvinodetsere kuti vokura vazoona mishando yekubata ngenyara dzawo veizoraramawo.

Kufunda kwakabaanaka yaampho. Kudhaya taitoziye kuti vangezi vega ndivo vanokone kunasire michini yakaita semovha, asi nevana vedu mazuwaano vona vakasvipawo, vaakutozvifundawo muzvikora, kunasire movha.

Kubika kunotofundirwawo peyani ,haikona kungoite bvowopfowo kwai tatobike zviro zvinoryiwa ngeandu . Kunoto tatichwa mabhuku akona nekutophaka kwakona kunotatichwa haikona kuti ndiro yeshe unoti tsvaga ngezviro.

Kuzvikora vana vanotodzidziswa ngezvekubata ngenyara. Veitoitawo vemene kuti vazokura veizviziya nekuto zozvishanda mune remangwani ravo, vaamunyika vagara vega.

Zvidzidzo zvekuzvikora zvakat otutsirwa tutsirwawo peyana. Hakusisiri kubaaerenga bhuku regapi asi nemitambi yemagitare, vamweni veikekeya, vamweni veitonyakaza. Zvinodakadza yaambo, pfungwa dzino tomboreruka.

Vana ngavafunde ngezvekubata ngenyara kuitire kuti pavanozokura vapedze zvikora zvawo vanozokone kushandisa nyara dzavo kuti vapone voitawo ndaramo yakahlamburuka.

Muntu aachabatambudziki peya mazuwa ano kuningira chiro chirikuretu retu vataa nemichini muzvikora inoningira nechiro chitipadera peduntu padera pemumbuti vheibaoneka chiripaduze

Kuzvibhedhleya kwakanaka yaambo ngekuti kunobetserwe vantu. Nevanodetsera vakona ngavatozviputire miviri yavo kuitire kuti vasazotorawo zvitenda kubve kune vanenge veirwara varimwo.

Kuzvikora kwakabanaka yaamho , nezvepadenga denga zvikora zviya zvakanaka , zvinofundise vana zvekubata ngenyara, zvimweni vanonga veitoshandisa nemagetsi , zvimweni veishandisa ngemuriro wezuwa.

Kuzvikora vana vanodzidzisana vega nguwa inhani mudzidzisi asipopi kuitire kuti vaone kuzvikona. Varivega vanopinde kujaiyana mwana umweni akafundisa umweni unokasawo kuzvibata.

Mwana anyambokorera kuchikora ngatitsvakewo zvimare zvekuti aende kofundawo zvenyara mishando yenyara aizoperi pashi pezuwa inotoitawo kuti mwana awonewo ndaramo yakahlamburuka.

Adzidzisi ano fundise zvakanaka vei bvunze vana mibvunzo vanonga vato zviziya zvinonga zveide ku pindurwa zviya omiridze mihoko vei ndxasa ngenda ye zvinonga zvabvunzwa.

Mazuvano vobaite zvemene piyani muzvikora munomu kudzidzise vana ngekubata kwenyara kuitire kuti asazotame chinomuponesa mukati mwendaramo yake zvemabhuku azvichanasi kubhadhara asi zvenyara unobabusa ndizvona.

Zvikora zvakabanaka yaambo ngekuti vana vanotodxoke zvidxoko zvakafanana. Apana unozoonekwa kuti uyu une urombp hwakanyanya asi vanonga vatachiro chimwe. Ngavadzidzezve variyo kuzvikora zvekubate ngenyara kuti vazoponawo ndaramo dzavo.

Vana vedu vane ndxondo dzisingazi kunasa kupinza zviya ngativaendese kuzvikora zvinofundisa zvenyara kuitire kuti vazoshandisa nyara dzavo kupona ndidzona veinasire zviro kuite zvekugige, kutunga machira veizotengesawo kune vantu vamweni.

Kuzvikora kwakabaanaka yaambo. Vana ngavaendewo koofunda, nguva imweni kunofundiswawo nezvenyara. Vana vaakutozodetsereka ndizvona. Mishando yonesa mazuva ano, wakafunde zvenyara unonga atori mberi.

Mwana weshe ngaarumbe kuchikora koofundawo nevamweni, kuti soro rake rioneke reizopinzawo azoite ndaramo yakanaka mangwani. Asazoite bemhwa ngekuti vamweni vanonga voorye zviro zvavo, iyena asina.

Kuzvikora zviyani, pane nguwa inozonyorwe mazamanisheni kuti vana vaonekwe kuti vaiyaiya ere zvavaidzidziswa ngevadzidzisi vavo. Mwana weshe ngaatofunda kuti azoonekwa eikonawo aende mberi.

Dzidzo indaka yeupenyu, zvikora zvarazvabeurwa peshe-peshe, kuitire kuti mwana weshe aitewo ndxondo inokweya aone kufunda kuti azoonawo ndaramo yakanaka mangwani.

Aikuerenge mabhukupi ega kuzvikora kunotambwe mitambo yakawanda wanda inodhibanisira neyekupunhure bhora ngemarenje kunxlake bhora zveshe izvi zvinoizweyo kuitire kuti mwana umweni unenga akorera unokone kuzoponawo ngekupunhure bhora.

Kuzvikora kwakabaanaka yaamho akukombesi muntu unotambudzika nemuntu unemare ngendaa yekuti muntu weshe unonga akato dhloke zvidhloko zvakafanana nezveuntani apana zvinoshooresa.

Pane nguwa yekuti pachikora zviyani vana vanodhibaniswa pamwepo vorofundiswa pamwepo kuti zvisazoite izwa ngewakazwa kunokone kudainzwe muntu unouya eireketa ngezvezvitenda pachikorapo muntu weshe otozvizwa nguwa imweyo .

Vana ngavaende kofunda na ,ngekuti kufunda kwakabaakosha yaampho .Muntu asikazi kufunda akaema pane vakafunda zviyani unobaakhombeka kuti muntu uyu soro rakwe arina nechiro ngaafundevo kuti nqondo dzakwe dzipinze.

Dzidzo intaka Yaosi naosi mwana weshe ngaende kuchikora kofunda kuitire kuti azodetserekawo mune ramangwani kuzvikora kunofundwe zvukabatwe ngenyara nekufundazve zvemabhuku izvi zveshe zvinodetsera muntaramo yevanhu.

Nekuzvikora zvevana vaave vepakati nepakati, kunotidliwawo pwani, Kuitire kuti vana vawone kukura vakagwinya vade zvenezvikora zvavo, vasanyevekane kuti dai tiri kanyi dakanyi tingadai totodya nguvaineyi.

Kuzvikora vantu vanofunda ngenjira dzakasiyana-siyana. Nguwa inhani kuzvikorayo vanodaidzawo vezvikora zvimweni, vodhibana veidzidzisina ngemibvunzo yavanonga vakapanana.

Dai ndichakatsonga hangu ndaizotopetuka kuchikoro kofunda ngendaa yekuti kunototambwa nemitambo imweni inodakadza yaambo ngekuti ukanasa kuzvibata zviya unotozopona ngekutamba ngekutsaba kunobhadhara.

Muzvikora mwakabaanaka yaampo mwana wega wega unenga eitoshanda kushanda eishandise nyara dzake kuitire kuti ozopindawo mubasa zviyani aazotyi mucheni yaanenga eishandisa nazvo zvenyara izvi zvinoitawo kuti mwana azoone ndaramo yakahlamburuka.

Kufunda chiro chakabanaka yaambo mukati mendaramo ngokuti ndiyona ndaka yasara yatingasiire vana vedu. Muntu wakafunda wakabaisiyana ngeusizi ngekuti ndxondo dzake dzinenge dzeidzeya.

Kuchikora kwakabanaka yamho ngekuti kunodxokwa mudxokiso yakatodzana neyaamweni muntu azoonekwi urombo hwake hwekwayi kwake asi hwadaro hwunenge hwatofishika .

Kuchikora kunotodiwa kuti hayi mwana weshe ayende. Unofundawo, oitawo zvinoitawo anweni kuzowone ndaramo yakanaka ngekuti dzidzo ndiyo ntaka yausinyausi. Akuna ntaka imweni yatingakona kusira vana vedu.

Azvichadi hope mazuwa anobkugeza munthu weidzase mvura pashi ngatitoshambawo teikwidze mvura mudenga kuti nevana vedu vatinavo vasikana vaende koofundawo haiwa kuteedzere zvekudhaya zvekuti ndombi adzifundi.

Vana ngavaende kuzvikora vanofunda, namwo mumbatso dzekufundira ngamubekwe mapepa parukumbati anonga akanyorwa zviro kuitira kuti mwana akandoningireyo unotoramba eichixabanga aazochiyiyarwi zvee.

Zvikwangwari zvakabanaka yaambo kuzvibeka pazvikora kuitire kuti muntu otoone zvinenge zveiizwe pazvikorazvo kuti pasina chaanonga eiida otosiyana nechikoracho otoende mberi kokote chindani.

Muzvikora mwakabaa naka yamho kuti vana vaende kofunda akusi piii kufunda mabhuku ega peyani asi vanotofunda nemitambe yakawanda wanda kuti vagwinyise makodo awo kangaise mitambo ineyi inozoto vabetserawo vopendudze bhora veitohola ndizvo.

Magedhe ekuzvikora zvedera-dera aasisi kutodzana neezvikora zvepashi zvatakasiye sure, anosise kutodakadza yaambo, anosisa kutongwarirwa kuitira kuti vana vasabirwa vanonga varipo.

Kuzvikora zvedera kunobaafundiwa ngeanthu akawandisa yaambho, kunotoda ane zvekutoreketa ndizvo kuti munthu weshe unonga akayaeya akuzwe weixase zveunonga weironza uri pamberi zviya.

Kuzvikora zvedera dera akutoendiwi kwega kotatiiche mabhuku peyani ,vanthu vanokone kutofunda ngezvemutambo. Veime pamberi pevanthani veifundisa mitambo ineyi navo veitotambawovanokona kutozoponazve ndizvo mundaramo dzavo.

Kuzvikora zvedera kwakabanaka yambo unotosvika chihlayo chako chiriko kwakutogara kwakutoyaiya zvinenge zveironzwa nemudzidzisi unonga Ari nechedzasi dzasi kuitira kuti muntu weshe amuone.

Kuzvikora zvedera kotofundiwa vantu weibata ngezve nyara, zvenyara zvinezvi zvakanabanaka yaambo ngekuti muntu unozotopona ndizvo mukati mwendaramo yake, nekuti bhuku rega hapana kwari chagumisa antu.

Zvimphambureki zvakanaka yaambho ngekuti zvinonxombedze munthu kwaanenge eienda, aazotambudziki yaambho kuhlupeka ngekubvunze vantu kuti ndaguma ere pakati, ndaguma ere pakati asi kutoxondepo pona paanofixa.

Vana vakura vakuzvikora zvedera avandoendiwo kwega koerenga mabhuku asi vanodawo nguwa yekuti vahambe hambe pnenge pakanaka veitambawo mitambo inonga iriyo kuti ndxondo dzawo dzimbo sundurukawo.

Pazvikora pakanaka yambo panobekwa zvimabanhlela izvi kuitira kuti muntu asaambe ekuona ati pimbikiti mukati membatso yasingadi unoyoona kwekuenda aona panenge pakanyorwa.

Kuzvikora zvedera kwakabanaka yaambo nguva imweni hauvati vega peya munoata makawanda mwona imwomwo. Ngekuti zvikora zvinoizvi zvishomani muntu veshe vemunyi unenge eida kutitxonda vopo kofunda mona mamunoatamwo ndimo munezvimatembura nezvihlayo zvekuti mugare meitotatichazve.

Teihamba zviyani, ukatoone chikwangwari chinonga chakanyorwa wotokwenere miro kuti uone uerenge zvakanyorwepo, kuti uziye kuti ntaraunda iyi kunoitwa ngezvakati, ntaraunda iyi kunoitwa ngezvakati. Haikona kuti muntu unozoongena nepaasingadiwi.

Zvikora zvemihlobo yepadera dera zvakabanaka yaamho. Zvinosise kunasisirwa mwukati mwakona nekubanze kwakona kuti zviyamurike zvisatodzana nezvatakabva sure iyo. Aa nhu awone kuzviyemurawo wotoshanda ngesimba.

Pazvikora panosisa kuita zvikwangwari zvinonga zvakabharwa kuronze kuti ino ngekwakati, ino ngekwakati, kuitire kuti muntu asandoite bitikiti kupinde mumhatso yaasingadiwi, zvinobadanisa yaambho.

Zvikora zvemuhlobo yepadera dera zvakaba anaka yeyamho, zvishomani mukati mwenyika, hino potoaka nemhatso dzemuturikidzwa kuitire kuti ndau isapera, mwana weshe aonekwe eipindawomwo muchikoracho.

Kuzvikora zvedera zviyani mumbatso mweunonga weitowata ndimwozve munonga mwei toerengera munobekwe zvima thebhura nezvihlayo zvekuti muntu asazowata ari pamubhedhu eierenga.

Zvikora zve dera kwanaka yambo munoto funda mweito bate zviro zvenyu kuitire kuti musazozvi riyarwa mwozo nyambo ende ku mushando zvamai bata zviya zviya ndizvo zvamuno zondo bata zve amuzozvityi.

Mbatso dzinofundirwa kuzvikora zvepa dera dera dzinonga dzakatoparwa peya pabanze pakona kuti umo munofundwe chakati umu munofundwa chakati haikona kuti vantu votopinda nevamwasingadiwi.

Mumphatso yaunenge wegara peyani kuzvikora zvedera ndoona munotogara nezviro zvako zveshe. Munokona kuita kachitebhura nechihlayo chekuti muntu ototaticha arimwo. Kuti asazonyerezve kanyi zviyani kuti dai ndiri kanyi ndeitotaticha ndiri pachihlayo changu.

Mbatso dzinofundirwa kuzvikora zvedera dzakabaakura yaamhpo kuitire kuti mwana weeshe unenge abve kuzvikora zvemuma kanyi mwedu munomu awanewo mukana wekuendeyo, eifunda nevamweni, otodhumana nevaasingazii kwakuto xeburana.

Zvakabanaka kuende kofundawo kuzvikora zvedera. Zvinosiso kubanasirwa kuti zviti njosoo hope yedeede, kuitire kuti nevana vanosara kumakanyi zviya vazozvidakarirawo kuende kunonga kweifunda vana mukoma nanataita vawo, votoshingirirawo kufunda muchikora.

Kuzvikora zvedera kwakabanaka yambo ngekuti munotofunda mweione mifundo mudzidzisi aripamberi zviya unotobhare zviro zvake pachipepa zveitobuda UTI mifodho vana veitoningira votozvipurutana kwakutozokona mukati mwechikora.

Ngadzinake ndarawunda dzinofunde vantu vanenge vanengxondo dzinopinza, kuyitire kuti nevandani vanonge vasare sure, vadakarirewo kuzoyendawo. Zvinovape shungu dzekuti vatatiche.

Zvikora zvedera zvishomani mu ndaraunda dzedu kunyazwi ne munyika mwedu ngekuti zvaka akwa kuitire vantu vane ndxondo dzaka nase kupinza ngekuti vantu vo vashomanani hino vano ende kozo garapo vei atepo nguva imweni koto nasirwa ne miturikidzwa ye mubhedhu kuti vakwane veshe.

Kuzvikora zvedera kune mhatso dzitoriyo dzinoite kuti dzingwarire mabhuku. Muntu eide kutierenga mabhuku aya votoenda voyo voverengeremwo. Asi kuti usingazi kupedza unorikumbira vomboende naro kanyi vanokucheneka.

Kuzvikora zvedera kwakaba inaka yambo nekuti munogara mumbatso imwe makawanda mweito dzidzisana zve muriyo nezveshe zvinoda kushandiswa kudhibanisa nematebhura nekuerenga nezvihlayo zvekugara zvinonga zvitorimwo.

Kuzvikora zvedera kwakabanaka yamho kunonase kunasirwa kuti mwana ayo zviyani aone musiyano pakati pezvikora zvaakasiye sure nechaanonga ari otochidakarira nevari sure vanozodakarirawo kufunda kuti vagumeyo.